Atye ka neno lee ma kilwongo ni abim lee eni obedo i kin bunga bungane tye ki yadi matinotino ka yadi ma gidongo loyo

I cal eni atye ka neno lutino kwan ma giti timo tic cing muken giti yubo uci ki cingi

Atye ka neno anyira aryo ma gua ki i kulu ngat acel ocibo lelane piny ki dong oyweyo jerekenne piny bene, ngat acel-li omako tung lela ki jereken ten lita acel en aye odong ma en otweyo iwi lela

I cal eni atye ka neno lee makilwongo ni raa i pii mukene gudote adota i wi wadgi mukene gucung i pii gi kengi.

I cal eni atye ka neno laco ma ti ka wot ki lelane aneno jo okene tye myel ki i ngeye ki dong lutino ma gucung ma gumako giti neno jo ma ti myel-li

I cal eni atye ka otok mapatpat ma kicanogi i wi bao otokke mukene kalagi pat macalo kala ma bulakke ma gurinne ma bulu ki dong ma buraune otokke bene aneno mukene korgi kicweyo ki uci mukene ki jarara

Atye ka neno nam madit dok i nam eni nen calo dano ma gibedo i kin piny eni gimaro mako rec pien gin ma nyutto en aye yeya mapol ata ma gurye i kin pinynyi med dong ki wel danone bene